Nnipa nwɔtwe atwa ahyia solar panels ho wɔ nwura bi mu, na solar panels yi ahosuo yɛ tuntum a dot dot fitaa nenam mu, na saa nnipa yi a atwa ahyia solar panels no apagyapagya wɔn nsa a wɔasosɔsosɔ mu.

Mmɔfra bi ahyia redi asaw. Na wɔn akyi no nnipa bi ahyia rebɔ ban. Na mmɔfra a wɔredi asaw no de nneɛma bi abobɔ bobɔ wɔn nan. Na eb wɔn nso de ntoma sisisisi wɔn asene. Na wɔn nkyɛn yɛ ɛdan a n’ahosuo yɛ red, yellow, green.

Nnipakuw bi ahyiam wɔ beaeɛ bi a mmabaawa mmienu bi resa. Na mmabaawa mmienu no a wɔresa no apegya wɔn nan akɔ wiem. Na wɔde ntoma asi wɔn mu. Na ahweneɛ gu wɔn nan ne wɔn nsa.

Policefoɔ a wɔn ntaadeɛ yɛ tuntum a wɔahyɛ helmet tuntum a yɛatwrɛ anim police atwa ahyia. Papa bi a ɔhyɛ ataare soro light blue a psɛɛs hyɛ n'ataadeɛ no mu, ɛho.

Maame a ne tirinwi kusuu, na ntoma blue bɔ ne mu resi nneɛma. Na wɔ ne nkyɛn ne nkyɛn mu no, ne mma mmienu a wɔn nso ntoma blue bobɔ wɔn mu nso wɔ hɔ. Abɔfra baako te pan mu wɔn ne nsa benkum so, Na ne nifa so no, abɔfra baako nso resi nneɛma.

Mmɔfra nson bi ahyia wɔ dua bi ase, na abɔfra baako kita tablet rehwɛ so. Na mmɔfra ne mu bi abɔ wɔn ti rasta, na mmɔfra ne mu baako de ne nsa ahyɛ n’anum.

Apolisifoɔ pii rekɔ beebi. Wɔn mu pii na hyehyɛ ɛkyɛ a ɛyɛ hɛlmɛt. Ebi mo so hyehyɛ wɔn kyɛ a ɛyɛ ntoma kyɛ. Apolisifoɔ ne mu bi de etuo asɛn wɔn enim.

Maame bi a ɔhyɛ atade fitaa tenten na ɔhyɛ mpaboa fitaa, na wagu veil fitaa te adeɛ fitaa bi so wɔ ɔdan bi mu, na n'anim no, wɔde adeɛ green green bi agu n'anim, ɛnna wɔahyehyɛ kɔɔpo fitaa wɔ adeɛ bi so.

Ɛmranteɛ bi a wɔhyɛ ntaadeɛ fitaa fitaa na kɔkɔɔ wɔ wɔn ntaade no ase, ɛbutubutu fɔm de wɔnsaasisi fɔm na adaka a nahusuo yɛ brau esi wɔn ɛkyi.

W'ahyehyɛ buks ahorow ɛwɔ wɔdrop mu ɛwɔ dan bi mu. Na wɔdrop n'anim yɛ ɔpono a laptɔp, mobal fon, kamara ɛna buk egu saa ɔpono yi so. Na akonwa a yaworɔ ataade soro egu so nso si ɔpono no akyi.

Lɔɔre bebree gyinagyina lɔɔre kwan mu. Nnipa pii nso gyinagyina lɔɔre kwan no nkyɛn. Lɔɔre no bi ahosuo yɛ greem, red.

Maamefoɔ bi ahyia wɔ apata bi ase, na wɔretwɛn dɔkota a ɔte pono bi akyi. Na maamefoɔ no bi de wɔn mma nkumaa wɔ hɔ bi.

Nnipakuo bi ahyia wɔ dwabɔ bi ase, na nnipakuo yi afadeɛ dodoɔ no ara yɛ ntoma na wɔafura. Na mmaa nnan bi apagya wɔn nsa ne bodua ahwɛ wiem. Na saa mmaa yi de ntoma abɔ wɔn ti.

Nnipa pii bi akɔ mpoano. Wɔn mu dodoɔ no ara resi nneɛma wɔ mpo no ano, na wɔ mpo no ano no, kodoɔ ahoroɔ sisisisi hɔ, na wɔ mpo no agya no, bepɔ ne kwaeɛ nso atwa nsuo no ho ahyia.

Nsuo retɔ wɔ beaeɛ bi. Nnipa pii no ara kurakura kyiniiɛ de nam nsuo yi mu, na wɔn a wɔnam nsuo yi mu bi hyɛ atadeɛ tuntum san hyɛ kyɛ ka ho.

Nipakuo bi ahyia wɔ dan bi mu, na maame bi a ɔhyɛ coat tuntum te ɔpono ketewa bi akyi. Na laptop a wɔabue so asɔ si n'anim. Na saa nipa koro yi a waka yi rehwɛ maame no.

Nipakuw bi gyina stage so redi asa. Wɔn afadeɛ no yɛ ntoma. Mmarima a wɔ ka sa nipakuo yi ho ahyɛ ntoma atadeɛ a ɛyɛ up and down. Na mmaa no a wɔwɔ nipakuo yi mu de ntima ab asi wɔn asene, na wɔhyɛ atadeɛ soro black.

Nnipa mmienu bi redi kantɛs agorɔ wɔ pono bi so, na wɔahyehyɛ kantɛs no wɔ pono no so. Kantɛs no ahosuo bi yɛ orange, black, na wɔde paper na ayɛ pole wɔ pono no so.

Aborɔfo ɛnan bi ehyia ɛwɔ ɔpono bi ho. Na w'ehyia ɛwɔ dan a n'ahosuo ɛyɛ fitaa. Obroni baako a ɔhyɛ spɛs na ɔhyɛ ataade soro waen kala kita buk rehwɛ mu.

Polisifoɔ mmiɛnsa gyina beaeɛ bi, na wɔn akyi no, nnipa bebree gyina hɔ. na saa apolisifoɔ yi mu mmienu yɛ mmarima a wɔhyɛ helmet na wɔsan kita atuo. Na wɔn akyi no polisini baa de nsa mmienu ahyehyɛ ne bɔtɔ mu.

Wɔahyehyɛ nkonnwa mmienu a n’ahosuo yɛ tuntum na suneɛ so deda mu wɔ dan fitaa bi mu. Na tab nkonnwa no akyi no, ɛyɛ wardrobe a yɛahyehyɛ books wɔ hɔ.

Nnipakuo bi ato santene wɔ baabi, na saa nnipakuo yi yɛ mpanimfoɔ ne mmɔfra. Mpanimfoɔ no soso nneɛma a wɔde ntoma akyekyere, na nneɛma no bi yɛ kɛtɛ a wɔabobɔ deda saa nneɛma yi so.

Nipa nsia bi etwa ehyia ɔpono bi ho ɛwɔ ɔdan bi mu. Na nipa nsia no emu baako ɛyɛ bibinii a ogyina hɔ. Na wɔn nyinaa esisi wɔn ti ase rehwɛ krataa so ɛwɔ ɔpono ne so.

Nnipa bi wɔ ɔdan bi mu, na saa nnipa yi mu bi de bag abobɔbobɔ wɔn akyi. Ɛbi nso so kurakura bag wɔ wɔn nsam. Na maame baako a ɔhyɛ atade fitaa na ɔde ntoma abɔ ne mu ahyehɛ baabe wɔ adeɛ bi so repia.

Aborɔfo mmienu bi gyina ɔdan a wɔahyehyɛ nneɛma wom. Na Oburoni baako a ɔkita net a adeɛ wom ahyɛ ataadeɛ a n’ahosuo yɛ kɔkɔɔ na was an ahyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ. Baako a ɔgyina n’akyi no nso ahyɛ ataade a n’ahosuo no yɛ blue na wasan ahyɛ kyɛ.

Nnipakuo bi ahyia wɔ dan bi mu. Ebi tete akonnwa so wɔ pono bi ho na ebi nso gyinagyina pono no ho. Laptop a wɔabuebue so na wɔasosɔ sisi pono no so. Ebi atwa ahyia laptop no ho rehwɛ nea ɛrekɔ so wɔ laptop no so.

Nnipakuo bi a wɔn mu dodoɔ no ara afadeɛ yɛ ntoma fitaa ahyia mu wɔ beebi, na wɔn mu dodoɔ no ara de fitaa ne bi akyekyere wɔn ti. Papa baako bi a okita poma na ɔsan so kita bottle green nso gyin ka wɔn ho bi, na maame bi a n’afadeɛ yɛ green kita mic de ahyɛ papa no ano.

Nipakuo bi ahyia wɔ mpoano resiesie hɔ. Ɛbi kita pick axe, sofi, rake de resiesie hɔ, na wɔn mu bi hyɛ atade soro blue. Wɔn mu bi hyehyɛ gloves wɔ wɔn nsa.

Oburoni baa bi rebɔ ball wɔ park so. Na wɔn akyi no, nnipa pii gyinagyina hɔ a wɔatwe wɔn camara retwa no. Na maame gyina hɔ a wapegya ne nsa ahwɛ wiem rehwɛ oburoni baa no.

Nipakuw beberee tetetete car kɛseɛ tenten mu. A ɛyi nnipa bi nso so tete motor so. Na wɔn a wɔtete motor so no kura krataa bi a onipa bi mfonin da so.

Mmɔfra bi gyina ɛdan a n'ahosuo yɛ black an white. Ɛdan no wɔabue ne mpoma baako, na gutter a ɛmu ayɛ fi, na rubber rubber dedadeda mu nso da dan no akyi.

Nsuo tae fam hɔ wɔ efie bi anim, na wɔ saa fie no anim no, table bi si hɔ a wɔde pan asi so, na efie no anim no, wɔahata adeɛ kɔkɔɔ bi wɔ efie no anim ne ntadeɛ ahoroɔ, na anwea gu n nsuo no a ɛtae fam no nkyɛn.

Aborɔfo bi ahyia wɔ baabi, na Oburonin baako a n'abɔdwesɛ fitaa a ɔdene nsa ato ne nsa yam. Microphone pii sisi n'anim. Na microphone no bi ahosuo yɛ kɔkɔɔ, orange blue.

Nnipa mmiɛnsa wɔ beaeɛ bi a wodua dua nnɔbae. Na ɔbaako te trakta a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ mu. Na wɔn nnipa mmiɛnsa nyinaa hyehyɛ hɛlmɛt kyɛ griin. Na baako kita bokiti tuntum ɛwɔ ne nsam.

Nnipa nsia ahyia wɔ steegi bi so, na wɔ steegi no so no, supiika, violin ne microphone sisisisi stage no so. Nnipa yi mu nnum asosɔsosɔ wɔn nsa. Ɛmu mmienu apagya wɔn nsa ahwɛ wiem.

Kaa fitaa tenten bi si nnua bi ase. Na Oburonin baa a ɔhyɛ atadeɛ soro kɔkɔɔ na ɛfam nika green gyina saa kaa yi ho. Na kaa no mu no, wɔahyehyɛ nneɛma pii wɔ kaa no mu.

Nsuo ɛyiri wɔ ɛdan bi ɛnim na papa bi ɛnam brigyi a wɔde ndua ayɛ ɛwɔ nsuo no mu na papa no ɛpagya nensa mienu na nenan baako apetri esi edua baako so.

Nipa kuo bi rekɔ beebi na wɔn mu bi kitakita akodeɛ a ɛyɛ pia. Na nipa kuo ne mu bi tete apɔnkɔ so, ebi soso te efurpɔnkɔ so. Na apɔnkɔ ne bi ekyi no wɔde nneɛma esisi hɔ.

Mmaranteɛ ɛhyia wɔ railway line ɛyɛ adwuma na saa mmaranteɛ ɔyɛ adwuma yɛ mu piii na hyehyɛ hɛɛmɛte a na husuo ɛyɛ white yɛlo red ɛwɔ train kwan yɛ so.

Nnipa ahoroɔ bebree dedadeda ayare mpa so. Ebi nso de kɛtɛ asesɛ fam dedadeda so. Adɔketafoɔ a wɔhyɛ ataadeɛ fitaa gyingyina ayare mpa o ho.

Nnipa bebree ahyia wɔ beaeɛ kakraa bi, na nnipa no mu bi hyehyɛ kyɛ. Ebi nso so hyɛ atade fitaa a onipa bi mfonin dedam, na nnipa no mu bi kutakuta flag a nnipa bi mfonin dedam.

Nnipadɔm bi ahyia wɔ pontoɔ bi ase wɔ ɔdan bi mu, na ɔpon baako ho no. Nnipa mmienu a baako yɛ barima hyɛ ataadeɛ black na ɔbaa no nso hyɛ ataadeɛ blaɔk, na wɔ wɔn pono ne so no, nneɛma bi te sɛ plate na cup wɔ pono ne so.

Nipakuw bi resisi efi ɛroplen mu. Ɛroplen no ahosuo ɛyɛ fitaa ɛna ɔrengye. Na nipa baako a wesi apegya ne nsa ahwɛ wiem a ɔhyɛ ataadeɛ ɛsoro tuntum na ɛfɔm tuntum.

Sukuufoɔ bi wɔ ɔdan a ɛmu yɛ yellow, na saa sukuufoɔ yi ahyɛ atde soro fitaa, na wɔn mu bi abuebue nkrataa a wɔrehwɛ mu, na sukuuni baako nso book a wɔabue mu sane da n'anim, na dictionary sane da pono a ɔte ho akyi.

Nnipa mmiɛnsa bi te dua a abu at fam so. Na wɔte dua ne so rehwɛ asono a wɔrenom nsu.

Nipa nson bi ehyia ɛwɔ ɔdan fitaa bi nkyen mu regorɔ. Na emu nan tete akonwa fitaa so na wɔn mu nan no twene ahorɔ sisi wɔn enim. Ebi de wɔnsa rebɔ twene. Ebi so de mmaba na ɛrebɔ twene no.

Nipa nsia bi egyinagyina nwura mu beebi rehwɛ aboa ɔsono. Na saa nipa nsia yi nkyɛn kaa esi hɔ a enipa baako saa ɛte mu na ɔsono ekyi no ndua esisisi hɔ.

Papa mpaninfoɔ mmienu ɛne mmɔfra ɛnan bi gyina lɔre kwan ho. Papa baako a ɔde bag asɛn ne koom ɛkita poma a n'ahosuo yɛ hwaet ɛn rɛd.

Nnipa kuo bi ahyia wɔ beaeɛ a lɔri akwanhyia asi. Na lorry baako a anya akwanhyia no ahosuo ɛyɛ blue. Baako nso a ɔka ho ahosu ɛyɛ ash ɛna baako a ɔka ho nso ahosu ɛyɛ black.

Nnipa nson wɔ ɔdan bi mu. Ɛmu mmiɛnsa tete hwiil kyɛɛ mu. Akwadaa baako a ɔte hwiil kyɛɛ mu ɛhyɛ ataadeɛ a y'adrɔ spaeda man ɛwɔm.

Nnipadɔm bi ahyia wɔ baabi. Na wɔn mu mmeɛnsa a wɔhyɛ atadeɛ fam geans na soro no, wɔaworɔworɔ wɔn ntadeɛ soro na wɔapagyapagya ne akyerɛ wiem.

Asogyafo a wɔhyehyɛ wɔn kyɛ ato ban ɛwɔ bebia nipa dɔm bi ehyia. Na nipa dɔm ne mu no, obi kura edua a yɛde kyɔlk atweroso sɛ asɛpt dɛ resɔlt fɔ piis.

Aborɔfo pii tete hyeepo mu redi agorɔ, na wɔredi agorɔ no wɔ nsuom. Wɔn a wɔwɔ nsuo no nkyɛn no dedadeda wɔn matrex so, na ebi na nsuo no nkyɛnkyɛn.

Polisinii a ɔhyɛ ataadeɛ tuntum ɛsoro ɛna ɛfɔm so tuntum a w'ahyɛ kyɛ tuntum apegya ne nsa ɛde akyerɛ nipa kuo bi a wato santene ɛwɔ ɔdan bi ho.

Kyineɛ a n’ahosuo a yɛ yellow si kube a wɔaboaboa wɔ pono bi so. Papa a ɔhyɛ ataadeɛ pink na wahyɛ kyɛ white nso ɛretwa mu wɔ kube n’anim. Na signboard wɔatwerɛ so Accra New nso si kube ne nkyɛn.

Nnipa anum bi ahyia reyɛ adwuma. Wɔn mu mmienu de ade kɔkɔɔ abɔ wɔn ti, na wɔn akyi no, nnipa mmienu bo de kyiniiɛ asi wɔn so gyina nsuom, na wɔn a wɔreyɛ adwuma no kutakuta headpan.

Mmaa mpanimfo bi redi dwuma wɔ ɔpono bi ho, na wɔ pono ne so no, ɛyɛ samina a yɛatwitwatwitwa gu ɔpono ne so. Na wɔn mu pii hyehyɛhyehyɛ gloves wɔ wɔn nsa. Ɔbaa baako a ofura ntoma fitaa abɔ duku kɔkɔɔ wɔ ne ti.

Aborɔfo nsia bi ahyia wɔ dan bi mu redi nkɔmmɔ. Na Oburoni baa a ɔhyɛ sopɛɛse, hyɛ ataare soro green , ɛfam gens. Abue ne nsam de akyerɛ Oburoni bi baa baako a ɔte ne nsa nimfa so.

Ɔdan tenteenten a n'ahosuo yɛ fitaa si nsuo bi ho, na bridge ɛsi ɛda nsuo no so, na nsuo no nkyɛn no, nnua bebree sisisisi hɔ.

Apolisifoɔ ne nnipa bi wɔ beaeɛ bi, na policeni baako kita ade bi mu a onipa a ɔnyɛ policeni na ɔhyɛ ataade soro wine nso kita saa ade kon no bi.

Nnipa pii bi ahyia wɔ baabi. Wɔn mu pii kurakura frankaa a n'ahosuo yɛ blue, ɛna white, na red deda mu. Nnipa no mu pii hyehyɛ sopɛɛse black.

Nipa kuo bi ehyia ɛwɔ biikyi. Na wɔn mu bi egyinagyina biikyi no ano. Ebi so tete akonwa so a teebol esi wɔn team. Papa baako a ɔhyɛ ataade fitaa ne maame bi ɔhyɛ ataade blu te akonwa so.